Muunamapya ohamu zi iinima iiwanawa ngaashi hayi palutha omalutu gaantu nogiinamwenyo. Uunamapya ohawi ithana wo aantu yokiilongo yimwe yeye yatale shi aantu twalonga.

Konkanga ohatu kutha ko onyama, ohatu kutha ko okakombe koku opaleka pomakende. Ohatu kutha ko omayi dho ohadhi vulu woo okulandithwa po komuntu gumwe e tatu mono mo iimaliwa.

Oondjuhwa odho iinamwenyo mbyoka hatu kutha ko onyama, omayi ohatu dhi vulu okudhi landitha po ishewe dhika tekulwe pamwe pwi ilile eta ku zi iimaliwa.

Uushitwe ohawu ithana aantu yi ili noyi ili ya za kiilongo yi ilile, komakule, popepi ye ye ya tale uushitwe woshilongo ngaashi oondundu, omavi wo uushitwe mboka ohawu eta wo iimaliwa moshilongo.